Nu ganddan kiike gadaawa geetettidi oottiyagee hachchi issippe yaa'aa shiiqidi heeraa asaarakka dumma dummabatun tobbiiddi de'iyageetikka issippe beettoosona.

xuufeekka xaafettidageeka beettees. pooniyaa oykkida na'u attumaageti beettosona. garssa baggaara daro cora attuma asaynne macca asaynne bettees. ha bolla baggaara xeefettida xuufee wollaytta soddo katamaa xaaxi waaxo attumagetussi giigida getettetiyaa xeefekka beettees.

Tuuy! Hagee hanenna ushshaa uyada yaada asa bolla coogada haasayoppa. Hegaa uyido ushshaa niyo yan uya. Daroppe sakkarada yaada asa bollan daroppe harabaa harabaa haasayoppa. Ta niyo odiyogaa siya. Sakkariyogee oonakka maaddenna.

dumma dumma suuqiyaa iqqati beettoosona. pesttalee kaquwaandiyaagee beettees. daro pesttalee garssa baggaara haylandiyaara haattay ishigiyaan diyaagee beettees. pudde baggaara dumma dumma huphphiyaan tiyiyoogeeti sinttan tiyiyoogeti saamunaa milatiyaageti ii magaraajaa milatiyaageti beettoosona.

Puutiyaa tokkanawu shiiqida asaati issipe hashetidi puutiyaa tokkidi heeraa puulayanawu issipe gididi denddida asaay issipe deiyoge beettes. Ha denddida asaay puutiya tokkanawu kushiyan oyqqiis. Naa''u naa''u puute issi uraa kushiyan beettes.

Laa baraata waanayi ne wa haaha! kasee badhdheesa wode zeriyogee woga gidennee zerikkiiyye wa! hageekko zeriyo wodettennee waanada zerennan uttaagadii badhdheesaa qaattiyo wodettennee. Hagee ayissi tana yiilloyii ne uttaagoogee tana keehippe yiilloyes.

Ha! zinne alkkooliyara de'iya ushshaa uyida bitanne tana keehippe yiiloyiis. Sakkarida bitaniya be'ada keehippe yiilottaassinne keehippe daggammaas.

Boohoy beetes; daro mitta qommotikka beetosona; ha mitta qommotika maataa mera maayidageta. Garssa baggaara boohoy woykko boosoloykka beetees. Boosoluwape puudebaggaara daro mittati maataa mera maayidageti beetosona.

Mal"o daabbuwanne keekkiya geetetti xeesettiya lo"o daabboy bayzettiyo keettaykka beettees. Ha daabbuwa keettankka penggee karetta masttootiyan giigidaagaa. Soo geliiddi de'iya issi bitaneekka beettees.

polisee beetes, koppoyiyan inspekteriya geetettiya polisee beetees, ha bagaara macaara beettawusu zayttiya etappe zambiilyan ekkiya iss mishiriya

Cora asay uttidi qumaa miiddi de'iyagee beettees. Sintta baggaara ushshaa tigiyageekka beettees. Qumaa miiddi diyagee, qumay sayniyan giigiwuttidaagee, injjeeraara woxaara milatiyagee, qaarebbuwa uyiya asaykka beettees.

Tukke keettaa giddon uttida asati beetoosona. bolla baggaara qumaa qommoykka beettees. oyddeekka daro oyddeti doosona. heezzu haa uttidi xeelliyaageti issoy yaa xeeliyaagekka beetteess.

Cora asay uttidaageekka maaraara uttidaageeti beettoosona. Sintta baggaara kiibborddeekka de'ees. Daro asati maccaynne attumay walahan uttidaagee guyye baggaara wolqqaama maggarajjaykka beettees. Maccaageetikka beettoosona. Attumaageetikka beettoosona. Haylanddiya kushiyan oyqqaageetikka geeshsha maxaafaa oyqqidaageetikka beettoosona.

Issi bitanee booraa goyyiyode A na'aykka zerettaa i goyyiyo boo'iyan zeriiddi beettees. Akka maaddiiddi beettees.

Baaso haggaazaa immidi de'iya dumma dumma aakkimmetinne dumma dumma luxissiyageeti banttawu de'iya saatiya yarshidi baaso haggaazaa immidi diyogee tana keehippe ufayssan kunttiis.

Nuso keettay hegaa. Naa"u keettaappe gidduwan de'iyagaa. Qassi nuso keettay qalamiya tiyettido malkkee ee bica milatiyagaaranne bica milatiyagaara issippe walakettidaagee tiyetti uttiis.

Keehippe dumma dumma malkkiyan tiyettida makiinay dumma dummabay aani wodhdhoogaa asaykka hagge ayba lo'ii yaagidi A xeelliiddi de'ees. Xeelliyode miyyiyan de'iya makiinay adankka lo''ibeennaagaa be'idi xoossoo ashsha giidi dere asay shiiqidi laa ayba palabee yaagidi eqqidosona.

Manggoy loyttidi ayfidaage ba ayfiyaa loyttidi ayfe saattiyan ayfidaagekka beettes, a giddon kuwaa giddon uttida naa'u asattikka beettossona hegettuppe issoy puudeppe mangguwaa dugge wottiyodekka issoykka miyaagekka beettes.

Toophiya bandiraa hashiyan yeggidi koppoyiya wottida na"aykka beettees. Toophiya bandiraa maata malanne biccanne zo"o milatiya malkee de'iyo Toophiyaa bandira hashiyan yeggida na"aykka beettees, a miyiyankka issi wodalay eqqidaageekka beettees.

Shonkkoruwa qanxxiya bitanee beettees. Shonkkoruwa qanxxiiddi dees. Daro caakka malatiya shonkkooroykka beettees. Baacaa oyqqi uttiis. Kootiya shamisiya maayi uttiis. shirixiya dancci uttiis.

Wolaytta ambba giddon keehippe xoqqa getetti xeesettiya Hayle pooqeekka beettees. Ha pooqiya giddon cora asay yaa haa hemetettiide de'ees.

suyqiyaa eqqidi bayzziyaa na'appe saammunaa issi bitanee shammiidi de'ees. He shammiiddi zaaruwaa hammikkii woy yaagidi eqqidi oychchiiddi de'ees. Oychchin zaaruwa ta niyo immana yaagiyaagee na'aykka awu odiidi de'iyoogee beettees.

Punniyobati beettoosona, pulaaliya milatiyageeti, uldduuduwa malatiyageeti, dumma dumma xurumbbaa milatiyageeti boottabaa bollan uttidaageeti beettoosona. Hageeti wolaytta wogaa miishshata geetettidi xeesettiyageetikka lo'o bootan uttidaageeti laappunaa biidi kumiyageeti beettoosona.

xawulaa maashinee kase bayzettiyo gateenne ha'i bayzzetiyo gatee keehi dummatettay de'es. kase keehi ziqqi giida waagan bayzzetiyagee ha'i keehi xoqqu giida waagan shamettidaagaa be'ada keehippe malaalettaas.

Maayuwaa maayada puulatta uttada kanttayidda de"iya lo"iya na"iyoo be"ada keehippe malaaletada la hanna ayiba lo"ayishsha gayidda aggas.

Wolaytta dungguzanne bulukkuwaa woykko haddiyaa maayyidaageeti manatsiriyaa wottidaageekka beettes. huuphphiyaan koppiyyiyaa wottidaara maccaarakka beettawus, kushiyaan borssa oyqqa uttaasu, gidduwan qassi eta naa''a qoommida attumaageekka de...

Cora asay issippe giididi badalaa carshshaa bul"iidi de'iyaagee beettees. eta giddonkka nu soo awaaykka de'ees. keehippe honbocciidi bul"oosona. uppayttidikka diyaageti beettoosona.

Oydiyaa medhdhiyaa oydiyaa giigisiyaa hiillanchay dumma dumma oydiyaa giigissiyoo iqaata shiishidi daro oydettanne alggata giigisiidi de'ees.

Booray karen eqqidaga achchi godaaree asay goodin woxiyage a achchara kanttiyagekka beettees.

Amaratto maxafaa doonaa birshshetta qaallaaddan, pederalle demokkirassawe erepabillikke timirtte biruwaappe Adisaabappe giggidi, Tohossa Toophphiya dere dere asassi Dillassinne ee kolejiyaappe gigidi yedettidaaga beettes.

Hiniin afikaadoosiyaa puutiyaa bollaan booraa qachchoogee booray afikadoosiyaa puutiyaa shooddiidi de'ees. shooddin qa away la waati qaacheeti yaagidi woxxidi booraa birshiidi de'ees.

Daro tukkiya ayfiyappe itabaa qooridi de'iyaa attumageetinne maccaageeti beettoosona. Tukke ayfe keehippe zo'idaageekka beettees, ya baggaara qassi leemo keettaykka beettees. Ya bagaara qassi lo''o mittatikka beettoo...

Dumma dumma oosuwaa oottiyageti bantta aawatettaa beesanassi geeshsha haattaay nuga heeran paccidagappe denddidagan ha"i yiidaagee boottaa makinen uttage kiike gadaawaa geetettiyaga.

Cora asay haahuwan hegan de'iyageeti issippe shukkaariya hayttaa kushettidi, maadettidi shukkaariya hayttaakka issippe yeggiiddi de'oosona.

Qorqqoro kettay naa"u qorqqoro keettayinne issi daasee beettees. guye baggaara uuttatika beettoosona. dumma dumma mittaa maata mala maayida mittati beettoosona. guye haaho baggaara wolqqaama dereekka maata meraa maayida dereekka beettees.

Wolayitta umburshshee keehippe kariyaa baggaanne so baggaa dumma dumma meraara de"iya dumma dummabata tiyidi keehippe loyitti uttidoogeekka beetes. Eta giddonkka pude baggaara de"aayaageekka keehippe lo"iyaagaa gides.

Shonkkooruwaa caanida hariyaa gaaree beettees. ha hariyaa gariyaa dafiyaa issi na'aykka beettees. na'aykka beettees. ya baggaaraka bajaajee beettees. sintta baggaara diyaa dirssan direttida keettaykka beettees. ya baggaara de'iyaa naa"u attumaagetikka beettoosona.

dumma dumma ambbaappenne ganddaappe shiiqida gadaawati sintta xeeraan ayssiyaageti issippe wollaytta gutaraan issippe uttidi tobbiiddi de"oosona.

Guutta na'iyaa uttada kattaa mayidda dawusu ippekka bayiratiyaa na'ay ekkidi kushiyaappe kattaa hamma gi ekkiiddi de'ees. yaatin immikke giishin naa"ayikka immikke giido gishshawu issoy issuwaara oyettiiddi de'oosona.

daro dungguzaa maayidaagee maahiya calaa morggiyan yeggidaageeti leekkiyaa kaa'iddi de'iyaageeti beetoosona punniiddi de'iyaageeti beetoosona daro cora leekkiya gaziya kaa'iya attumaasainne sinttan duriddi de'iya attumaasay beettoosona.

wolaytta wogaa gifaatan yexxiidi de'iyanne hombbocciidi de'iyaa maccaageeti bullukkuwa maayidaageeti daro duriidi de'iyaa maccaageetinne attumaageeti beettoosona. ya baggaara bootan keexxetida dunkkaniya getettiyaa xeesetiyaagee dunkkanekka bee..

lo"o murutan kayida pochchee beettees. pochchee yeechchan lo"o loolettida yeechchan uttaagee beettees. he uttida yeechcha bolla uttida pochchiyaa mooqee heezzu mooqee woykko mankkiyaageete xeessettiyaagee miyyiyaara uttagee

Keettay beettees. keettaappe ha baggaara makiina massootee beeteesi aawa ayfeekka eqqidaagee beettees hini haahuwaara de'iya wolqqaama pooqeekka beettees. pooqiyaappe ha baggaarakka issi pooqeekka.

daro bookiyo miishshati beettoosona, shoodiraa malatiyaageeti. philxxuwaa malatiyaageekka beettees. ya baggaara ayllekka beettees. ya baggaara biitta maayidi zin''i uttidoosona. dumma dumma ootiyonne bookiyo miishshati beettoosona.

miizay eqqiyo zadalluwaa geetetessi kuttoyikka a bollani uttanawkka maadessi balguwani qassi aappe mittaa ekkidi eettanawkka maadessi.

tamaa eettiyaa attumaa asaikka beettessi daro mitta oiqqidoogan tamay eexxiyaageekka beettees. wolaytta wogaa qonccissiya kootiyaa maaida attumaageeti ka beettoosona. ha attumaageeti tamaa issippe oiqqidi tashiyan eettiyoogeekka beettees.

durssanchchati beetoosuna bulukkuwaa maayidaageeti oiddu durssanchchati wolaytta wogaa qonccissiya shaashiyaa qacidaageeti beettoosuna puula geetettidi xeesettiya hieran eqqidi duriddi de'iyaageeti qabidi

hagee beettiyoge ya baggaara qarxxay des ha baggaara santtaa puute, daro baggaara ciishshaynne shuchchaykka beettes. daro ciishshay qassi qarxxaykka beettes. gibbe giddoy beettes.

Daro asay wolaytta gutaraa giddon yaanne haa simerettoosona. Etapekka baggay tukkiyaa uttidi uyees baggay laaxxaaka mees. Darotii qassi yabaa habaa xeelliyaageti dumma dumma siiletakka xeeliyaageti misletaka xeelliyaagetikka beettoosona.

dumma dumma sureti sikkiyo keettaa geetettidi xeesettiyaa bootan dumma dumma suretinne kooteti beettoosona kaquwan diyageeti cora kootetinne sureti beettoosona maayuwa sikkiyo iqaykka beettes

Nuugan irkkaniya bookkidoogaa dumma dumma qabaliyawu oottiya ganddaa oottiyageeti yiidi xomoosiiddi diyogeekka beettes. He oosoykka keehippe lo'o giidi issoy issuwara haasayiiddi de'oosona.

Wolaytta telebizhiniyaan dumma dumma kassaaba odiyaa oddanchchay oodishin dro asay telebizhiniyaakk auttidi xeelliidi de'ees.

Bootta caamma woottida na'iyaa xadeera pude yayda de'awus. I achchan eqqida na'ay hagee lo"iyaa caammaa yaagidikka o oychchiidi de'ees.

Cora asay lo"iyaa kuwaa giddon tukke keettan uttidi daro ufayttiidi de'ees. He keettan wayfaykka oottees. Dumma dumma tiktookiyaa giyoogaakka cora asay uttidi be'iidi diyaagee beettees.

Issi makinay soodoppe ayrbamincce biyaagee beettees. Naa"u maakinaay xadeerakka xadeerakka pude yiidi de'ees. qassi xadeera pude yiyaagee keehippe woxxiyoogekka bettees.

Ha taani oottayda diishin ta achchaara hee daro makkiinatikka kanttoosona. Etappe guyye bagga makkiinay keehippe wolqqaama gidida siino trakkiyaa giyogeekka ta achchaara kanttiidi de'ees.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida dungguzaa maayidaageeti hadiya gixida bitanee manaatsiriyaa ayfiyan wottidaagee naa"u attumaaagetinne naa"u maccaageeti beettoosona. Huuphiyankka koppiyya wottidosona. Kushiyankka dullaa oyqqaageeti wolaytta wogaa maayuwa maayidaageeti.

Daroppe cora asa gidida wolaytta isttademiyan uttida asay beettees. gifaatayyo shiiqida asay beettees, cora qoodan cora gidida asay gifaataw shiiqida asay beettes. daro asay wolaytta gifaata bonchchanaw isttademiyaa shiiqidaagee maccaynne attumay hombbocciidi de'iyagee..

santaa makiinay caanidi a bolan qassi issi na'ay dees. makiinay santaa caanaagee beetees. daro santtay makiinaa bolan de'iyaagee beetees. a bolan degmo issi na'ay beetees.

Xawulaa hiilaa oottiya bitanee daro tugatiidi de'iyoogeekka beettees. barkka asi maadiyabi xayin tana maada yaagidi xeesiidi de'iyaageekka beetees.

daro cuura boottaa maayida attumaageetikka beettoosona. daro attumaageetinne maccaageeti issippe eqqidi pootuwaa denddidi de7iyaageeti beettoosona. guyye baggaara adussa mittai beettees .qarxxan direttida heeran eqqidi pootuwaa denddiiddi de7iyaa attumainne maccay.

issi bitanee beettes bootta shamiziyaa maysi karetta suriyaa gixxidaagee zoo caamaa woottidaagee haa simmi eqqidaagee beettes kushiyankka silkkiyawu iyqqi uttis ya baggaara maata malatiyaa i daro maata malatiyaa bootan lo'iya boa

Santtay beettees qashuwan de'iya santtay beettees. garssa baggaara yeechchay santta bollan de'iyaagee beettees. mata unttara santta oyqqida mishiriyaaka beetoos ya baggaara issinna ka'e qaara beettawus.

Badalaa carshshay beettes. Ya baggaara muuzee yuuyyi adhdhidi toketaageekka gakkida muuzee beettes. Ha badalaa carshshaa xeelliidi de'iya asatikka beettoosona. Lo'o laalaman mokkida badalaa carshshaykka beettiddi des.

E wolaitta xuufeekka wolaitta dichchaa amuwaa wolaitta dichchaa amuwaa geetettida xuufeekka beetees giddon wolaitta keettaikka beetees. guyye baggaara uutta musiileekka beetees.

galla oosuwa oottiya oosanchcati beettoosona, ashshawa bolli eqqi uttidoosona. barellaa oyqqidaageti naa''u maccageeti issi maccaraaranne issi attumagaara heezzu maccageeturanne issi attumaagar ya baggaara ha simmidi yiyyaa issi bitaniyaara beettoosona, ya baggaara de'iyaa giyyay de'ees. giyyappe ha baggaara oottiya oosanchchati de'oosona.

Kasanchchati beettoosona. eta zokkuwaankka xaafettidaagee bootta maayidagetun laappun tammu quxuree xeettu taammu paydoyinne uduppun paudo geetettidi zokkuwaan xaafetti uttidaagee beettees.

wolqqaama asa pootuwaara de'iyaagee beettees. qassi a bollan xaafettida xuufeekka bittiyaa xoossaa bonchchuwan eriyoogan kumana yaagiya inbbaaquuma maxaafan xaafettyda maxaafaykka beettees. ha maxaafaykka qaaliwoote keettaa woosso keettaabaa odiyagaa.

daro attuma asati wombbara uttidi issoi issuwaara tobbiyuurekka beettees issi maccaara sintta baggaara haayyaarakka beettausu guyye baggaara lo''o misiiliyaa bessiya desttiibiyaageetidi xeesetteegeekka beettees hini baggaara keettai tukke keettada issippe uttidi tukke keettai be

baizzanaw kiyida hiilla miishshatuppe bashee beettes. daro bashiyaa baizziyaageetikka beettoosona. shaammanaw shiiqida asaykka beettees. bitaneti eqqidi shaammanaw wagaa wachchidi diiyoogeekka beettees. ya baggaarakka bashee issi bollan de7iyaagee hiilla miishshay beettes.

santtaa futebeetes gakkida santta futeebeetes meraikka maata malates haittaa yeggiuutira santtabiteebeetes qodan baagiishin tammanne giyoogaa gakkiya santtaafuuteenne miyyiyaara de7iya hara haara puuteetikaa

daro afikaadoosee citan citan uttaagee beettees ha afkkaadoosiyaa shammiidinne bayzziddi de'iya asai uttidaageekka eqqidaageekka beettees zo'o afkkaadoosee maata malattiya abikaadoosiyaarakka walahan de'iyaageekka beettees

Naa"u wolaytta keettati beettoosona. guye baggaara deree maata meraa maayida wolqqaama deree guye baggaara dees. qassi ha naa"u keettaappe naa"u leemo keettaappe guye baggaara uuttatikka wosanettidaageti guutta uuttati doosona. ha bagga keettaa wolaytta keettaa penggiyankka cora asati eqqidaageti

e naa77u attumaageetikka beetoosona garssa baggaara xaafettida xuufeekka ulaitta gifaata baalai laitalaamiyaappe kanttidi laittalaamiyaa baalaa geetettiyouwaappe kanttidi issippetettaanne gaitotettaa qonccissiya deretettaa baalaa woikko qonccissiyaa baalaa geetetti erettiyagaageetettiyaagee xaafettid uttis

Daro loometi bayzettaanwu kiyidaageti madaban madaban beettoosona. shanccaa bollan issi madaban de'iyaagee bootta shanccan, naa"u madaara de'iyaagee zo'o shanccan beettees. ha baggaara dumma dumm amisileti de'iyoogee bayzzuwawu kiyidaagee beettes. ya baggaara haylandiyaa daro haylandeti beettoosona.

boynnay, boyye, bambbariya daattay, dumma dumma daattay masoppiyara giigaageeti maanaw giigaageeti beettoosona, maasoppe, lo''o massopee lo''o malkkiyaara de'iyaagee malkkiyaa karettanne biccan giigidaage dees.

Wolayttan odanchati itchchiyodenne oychchido oosuwa oyshettaa zaariyode zaaruwa bessiyogee oychchido oyshaassi likke baqe malssiya zaariyogee Hagan beettes wolaytta wogetayi.

Bullukkuwaa maayida naa"u maccaageeti giddon eqqaageeti beettoosona naa"u attumaageeti gaxan gaxan eqqaageeti beettoosona. bootta maayyo maayidaageeti gaxan eqqidosona bootta caamaa oottaageekka beetessi karetta suriyaa gixxaagee zoo caamaa ootta bitaneekka koppiya karetta woottaageekka beei

naa''u uray eqqaageeti beettoosona ogiyaa doonan, ya baggaara wolqqaama keettay beettees, ya baggaara mittan kametti uttida keettappe aha baggaara ya baggaara qassi lo''o baldde malatiyaa boota baldde beettees, haatta oyqqiyaagee.

lo'iya hintstsay beettees, hintstsappe aha baggaara makinay beettes, hintstsay gibe giddoy lo'iya qalamiyan, lo''iya qorqqoroynne boota qalamiya tiyyetti uttiis, bolla baggaara hintstsayyo bolla baggaara pooqetta dees, pooqiyiyyo ya baggaara keettaykka des.

naayiyo tookkida maccaaraka beetawus bulukkuwaa woiykko bullukkuwaa maayida woykko ha bashaa maayida maccaara beetoos arssa nayyo tookkida arssa maccaara kushiyan biraa worqqaa wottidaara huuphiyan manaaciiriyaa wottida

Daro leemo keettayinne qorqqorro keettay beetes. Hagan daro qorqqoro keettayinne ubba qassikka leemo keettay beettes.

Hageeti Inggilize maxaafata Itoophphiya tamaaretussi giigidi 2ntta xekkaassi attamettidi yiidaageeta, Pederaale Dimokkiraatike Ireppabilike itoophphiya Minstteree timirtte kiike moconaappe yiidi diyageeta yaagettoosona.

Lo"o puulattida heeraykka beettees. he heeraa giddon oydiyaan uttida woykko wonbbaran uttida daro asati beettoosona. garssay tama malatiyaagee maabiraatiyaa poo'oy beettees. maata malatiyaa heeraykka kuwaykka beettees. lo"o heerey beettees.

duma duma shuchchati beetoosona. dullaa malatiyaagee beetteessi heezzu mulumuqqe shuchchati beetoosona. biittaa bollan de7iyaageeti heezzu shmita mitatikka beettoosona .dullaa geetiti xeesettiyaageeti qeera heezzu dullaaranne heezzu mulamoqqe shuchchaarakka beettoosona.

Lo"o muttay naagiyo heera baggaasaara kakkaynne zumay beettes. Baggassara mittay maayi uttiis, pudetaynne dugettay beettees. Lo"o puulatida heera mittay maayyi uttido deriya getettees.

wolqqaama pula pooqe beeteessi bolla au xeera bollan naa"u haattaa oyqqiya balddeti beetoosona. qorggoroi zo'o qalaamiyankka zo'o qalaamiyan tiyettaagee beetteesi masttooteeka coro masttootee beettees.

amaratto doona birshsheta qaalaa tamarettussi koyro xekka tamaretussi giigida maxaafa getettees, tohossa toophiya dere dere asassi timirtte biiruwappe yedettida matsaafa yagettees.

toho kuwaasiyaa kaassanchchaatikka qoomettidi eqqaageeti beettoosona qodan laatamanne giyo toho kuwaasiyaa kaassanchchadi eqqidi pootuwaakka denttiidi de'iyoogee beettees kushiyan bootta woraqataa oiqqida naa'aykka beettees daroti kalssiya dooya caamaara woykko caammaa wottidaageekka beettees

haattai daro bootan zin77aagee beeteesi ha baggaara lo77o pula maata meera mayida mittatikka beettoosona.ha mittatuppe ha baggaara ogee beettes assifaalttiyaageetedi xeesettiyaagee lo77o pula bootai beette.

Qumaa miidde de'iya heezzu attumagetti beettosonna. Samppan heezzu burccukkuwa haattara moosonna.

Wolaytta wogaa qonccissiya pooxaa hashiyan yeggida na"aykka beettes. Zo"o woykko arssa geetettidi xeesettiyaa na"ay guyye baggaara maata meraa maayida bootan dirssay direttido bootan eqqidi pootuwa denddiiddi diyaageekka beettes.

Timaatimeekka beettees. Daro saaxiiniyaa bollan de'iya timaatimee beettees. Issi madaban de'iyaakka timaatimee ha baggaara beettees. Timaatimiyaa wootti bayzziyo kiloykka beettees. Daro saaxiinee timaatime de'iyageekka beettees. Pesttaletikka daro darobati zambbiiliya oyqqida maccaasiyaa haa yiyarakka beettawusu.

qaalaa odiyaagee xoossaa qaalaa odiyaageekka beetees wonggelaa sabbakkiidi dees issabbakkiyoodi naa''ati eqqii xeeloosona daro coraasay giya giddonkka beetees ya baggaara haareekka eqqaagee beetees ha baggaara sabbakkiidi de'iyaagaakka kaalliyaageeti be'ete

kushiyan wottiyo migiduwaa geeteti xeesettidaageekka beetes qoodan ichchashaa gidiyaa migidoti migidotti kushiyaa gomppan bessi diddiyoogee beetes zo'o ichchashu biradhdheekka beetes kushiyaa gomppan migidoikka beetees

issi uttida heezzu maccaageeti beettoosona. lo''o bullukuwa wolaytta wogaa qonccissiya bullukkuwa maayidaageeti huuphiyaa daddettibeena huuphiyaara uttidaageeti beettoosona. guyye baggaara lo''o ciishshaykka lo''o boottan lo''o boottan uttaageetikka beettoosona.

Geeshsha maxafa naababbiya naa'u maccattine zayttiya oyqqidda macatti beetosonna. Geeshsha maxafaykka beettes.

Lo"oppe puula gidida keettay beettes. Daroppe masttootiyan woykko heregan giigida keettaykka beettes. Geliyoo penggeekka de'ees. Bolla baggaara "carkkuwaa immiyaa carkkuwaa immiyaagaa" geetetti xeesettiyaageekka kornnisiyaa bollan kaquwan de"iyaagee beettees.

keettay beettees, wolqqaama pooqiyaa beetees pooqiyaabaappe haa simmada de'iya maccaasiyaa beettee.s makiinaa gelanau yaidda de'iya maccaasiyaa beettees. ya baggaara keettai geliyoosay dees mittaykka woggay beetees gibbe giddoi woikko adaraashsha giddoi lo"oppe puula geetetti daagee bee

Qooriyaan Wolaytta wogaa pooxaa maayidinne ulaitta qonccissiya kootiyaa maayida bitanee poniyaageetetti xeesettiyaagaa oiqqidaagee peetes garssa baggaara gifaataa baalaa bonchchi wode deretettaayyo yaagidi xeesettiya lo"o bootan eqqida bitaneekka.

Coraa asay eqqagge bettes. Ha bagara booketta biittay booketta biitta xeelliddi de'iyaage beetees.

naa77u attumaageetinne naa77u maccaageeti beettees. issi yalaga na7ay hadiyaa maayidaageeka beetees. ciishshaa oyttaydda de7iyaara issi maccaarakka beettawusu. ciishshaa ekkaydda de7iyaa issi maccaarakka beettawusu. guyye baggaara zadaloy de7ees. daro zadalo bollan keesheekka diyaage beettees.

loo puulanne lo''o boota geetetti xeesettiya wuygiya kare zo''o minxxaafa woykko hiixettidi lo''o bootai pootuwan naa''u attumaageeti ya baggaara ha baggaara maccaarida attumaarida attumaagaara eqqidi denddoogeekka beetteesi lo''o puula bootay geloonne eko boota geetetti xeesettiya

oychchido oduwaa zaariiddi de'iya bitanee beettees. ya baggaara keettai beetees keettaape ha baggaara alamiyaa karttay beettees. timirtte keettai beetees bitaniyaa ha baggaara eqqitaagee beettees.

Yettanchchaa diidi gaagga getettiyageekk beettees. guye baggaara naa"u xuufee diiddi getettiyaagenne giddon eqqida manaatsiriyaa wottida diidi gaaggi beettees. naa"u yelaga guutta naati miyiyaan uttaagetikka beettoosona.

bootta woraqatan xaafettidaagee kabeettes ha xuufei wolaitta soodo yumbburshshiyan woaittatto doonaa difarttimenttiya doonaa ani erissa bilaa geluwaa yaagiya xuufee kabeettees

Santtaa puutiyaa giddon eqqida bitanee beettees. Dirssay diretti uutido santtaa puutiyaa giddon ya baggaara uuttay beettees. Ha baggaarakka keettay beettees. Santta giddon eqqita zo'o tiisherttiyaa maayida zo'o shamizziyaa maayida garssa baggaara karetta kootiyaa suriyaa gixxida bitanee beettees.

yenjjeluwaa puute beettees, bookettida yenjjeluwaa puute biittan zin''idaagee beettees, a hayttakka beettes, daro hayttaara issippe bookkettidi yenjjeeluwa puutte issi biittan zin''i uttaage bookkettooosnaara diyaagee beettees.

Maccaageetinne attumaageeti beettoosona. haylandiyan kushiyaa oiqqidi banddira kushiyan oiqqida saateekka kushiyan de'iyo na'ay beettees. huuphiyaakka dooqissida maccaaraa beettoosona i kushiyaa oyqqida attumaageekka beettees.

Sinoo yaageeti xeesiya kaameekka miyye baggaara biitaa bookkiya makiinaara haa simmidi yaagee a achchankka keehippe daro wolqqaama kaamiya ogiyan buuheekka denddaagee beeteesi ha buuhiyaa ogiyaappe giddo baggaara haayya kaamee

ichchashu aattumaageetinne issi maccaara beetoosona. puxan duma duma geyibeenna iqaa geeshshiddi de'iya attumaageeti puxaa oyqqidi pittidi deiiyaageeti beetoosona ogiya doonan eqqidi pittiyaageeti beetoosona guyye baggaara wolqqaama pooqeekka beetees.

Wolaytta keettay beettees. Wolaytta keettaappe guyye baggaara wolqqaama dere maata mala mitta maayida wolqqaama dere beettees. Naa'u wolaytta keettaykka beettees. Ha wolaytta keettaappe ha baggaara de'iya keettan issi keetan daro cora asaykka de'iyaageetikka beettoosona. Penggen uttidaage...

Dumma dumma alleqo miishshati worqqaa milatiyaageti qassi kushiyaan tiyiyoogaa malatiyaageti dumma dumma alleqo miishshati qooriyaan wottiyoo worqqaa malatiyaageti kushshiyaan wottiyoo ee biraa malatiyaageti qooriyaan wottiyoo biraa malatiyaageti beettoosona.

Heezzu pulaalee beettees bootta iqan uttida heezzu puulalettikka beettoosona. punniyoo pulaalee le'enne gidida adussa pulaalee punniyoo pulaaleekka beettees.

keene qatikka beetoosuna joogiyaa malatiyaageeti sayniyaa malatiyaageeti dumma dumma haatta oyqqiyo miishshata malatiyaageeti keeneyqatikka beetoosuna cora keene lastiqatikka malkkee salo malatiyoogee zo'oinne bica malatiyaa saynetikka beettoosona

Keettay beettees. Kettappe bolla baggaara pixe dabonne keekke uukkiyo keetta geettettidi xaafettida xuufekka sintta baggaara bajjajje so gelana haniyage beettees. Sooppe kiyiya pestaliyaa oyqqa issi bitanekka beettees.

Tiriya geetettees. leemissuwaassi sahoy oyqqo asay miiko tiree harggioyaappe pattiyaaga xale geetettidi nu wolaytta wogan qonccetees. ha tiriyaa qassi booray shukettiyo wode sohuwara miikko maadees.

"naannaa"geetetti xeesiyaagee woykko "kosorootiyaa" geeteddi xeesiyaagee issippe issisaa heeran cippi giidi eqqi uttidaageekka beettees. issi baggaara beettiyaagee cora gidida kosorootee woikko "naanaa" geetetti xeesettiyaagee issi baggaara laallama uttida kosorootee beettes.

So miishshatta buquratta caama wottiyo buqurattinne saynnetti issi bolla beetosonna.

Shoshsha jalettiya putee beettees. Ha puutte haytta pisissa gididda shooshsha jallettiya puutte.

wolaytta woykko tohosa dere dere asaa dalgga manttiyaa banddiray kase banddiray beetees malkkeekka salo mala bootanne zo'o geetettiira gidduwan jagiira keettay beetees

dumma dumma keene iqqata getettidi xessetiyaageeti beettoosona. bayzzuwaw kiyyidaageeti beettoosona, boota malaiyaagee dees, karetta malatiyaagee dees, dumma dumma kubbayiya beettosona, dumma dumma bayzzuwaw kiyyida saynniyaa malatiyaageetikka beettoo...

Lo"o shemppo sohuwaan uttida attuma geetikka tukkiya uyyaagee beetassi oide unttidaageetikkabeetoosona zo'o sharaa geeti ti xeesettiya qorqqoruwaa bollan kamettida keettaa bolla uttidaageeti ya baggaara daro asai ha cora asai uttaageetikka beettoosona issi na'ay loitti xeelliyaageekkasi huuphiyaa qanxxissibeennaagee.

Xaafettidi uttida xuufeekka beetessi. ha xuufeekka wolaitta doonaa pilggettaanne dichcha insttituute wolaitta insttitute por langweji isttudent inde dabalophpimentti geetettiidi xeesettiyaa woikko dalgga widde geetettii xeesettiyaagee beettees.